Palass bi si palasi aala àalam ni nak amna ay grab ci kaw garabbe amna picxa bu fa taxaw ño xamee ko ci peget peget ma ngi taxaw ci garab gërab bi mongi am ay xob yu werta am banxaas yu kawa woow.

Lii ab nan la an buñ defaree jinjar ak naan bi o efare jarñum ko def ci biir kaasi weer jinjar bi ñum ko teg ci peggcaas bi mun ko wër limoom bi ñum ko at ci ko kaas bi.

Fi nak bërëbbi jàngakaay la, bërëbbi nak, ñuñ fi am ay ndongo daara ak seni jàngalekat. ndongo daaray nak ñuñ fa am gñett jigeen ak ñaari góor, ñi am seen jàngalekati ab jigeen ak ab góor ndongo daaray nak ñingi sol ay nirowaale.

Li taabul la ñu ko teg ci biir nekk mu am armoaar bu am lu weex taabul luy taawlu sokolaala ñun fa teg teere jangeekaay ci kow teere bi amna lu fa tege lu bula bepare lu xong xatam ngi tege ci ko këyit bu weex mingi ci pegg teere bi.

Lii rees la, rees nak dañ koy daggee banta dañ koy daggee ñyax. Am na weeñ lañ ko defaree mu am ay ngeeñ geeñ yu sew, am ab banta ni defare ko wiis. Soo kay daggana ci banta bi ngay ngëpp, nga dagga lu nga baga dagga.

wi rab bi mëngi tudda muus, bi nakk mu ng am ay kuluor yu sokala lu ñuul ci yaramam bi. Mu ngi toog ci kow miir bi xulli, ay bëtam taxawal ay noppam.

Bërëb bi nak nyung ko xamee ci jaba jaba bu maga mag jaba bi nak ñum fijaay dew, dew yaram nyung fiyjaay ay lekkatamit yu ménni ci méew ay overtea ay naan lépp lu nit soxla rekk ci wàllum jënda amna ca bereb bi.

Fi ab dëkka la bi nak amna ay kërr am garab bu mag ci biir dëkk bi ci ron garab bi ñyung fa am ab dëtti palas si noppalay kaay la am neñ fa tamit pompeh fu ñyur roteh amna xeleh bu taxaw ci pompeh bi di rot.

Li ni negg la nekk bu mag neegu taax ñun ko tabax ba ci kow daaj. ko senga ci koom nék bina ni am kulóor bu doom taal ak lu ñuu nékg bi na ñun ko waralee miir amna ay grab tami ci biir kër gi

Lii ab téere la, tërre bi nak, mu ngi am ñaari nataali nit, góor ak jigéen. Ba pare teere bi amna ay binda yu xoñxu, yu weex, yu ñuul ak yu doom-taal mu ngi ci biir téere bi.

Lii ay litt la littu mees yunti baale ak kawar ab jigéen mo ko litt littay nak ni ngi wuur wàcc be ci ginaaw jigéen bi mung sëgga di wonee littayi.

Bërëbbi utekaay garab la am nañu fa ay doktoor am nañ fa na tamit ñu feebar ñu ngay ñoow fi ci bërëb bi uuti garab ci biir bërëbbi na am nañu fa toogo y ni ñaangi ci biir tamit took rang di xaar doktoor.

Bërëb bi ñum fi jóor ay weeñ yu bare, weeñ yu bokkul fason, yenn ne dañ yàq, mëna tuñ koy jëfandeekoolu cimenni pl b, daadamm, ñu am fa tam polu, am fa weeñi feer yu nga xam dañ podo tabaxe nekk, pare ci pegg ci ganaawam tam, ñuñ fa am nekk b gudd, am fa miir bu ko wër.

Bërëb bi mu ngi wane chosaanseen cosaan nakk am nañu fa ñetti góor yu def zimba mascoret am fa ay góor ak ay jigéen ñaari jigéen ñoo fa nekk ak juróomi góor.

Lii ab xeetu lekkla ñu xamee ko ci naan buru naan buru bi nag ñuñ ko def ci bool bu weex jël kudd dugel ko ci naan buru nag dañ koy defaree buy meew ak maalo.

Berëb bi am nañu fa ay bagaas yu ci menni moto ak yenen bagaas yuñ dugal ci biir kàrtoŋ ñi am fa ab gór mu ngi taxaw sol tubay bu ñuul mbubu bula jël mbaxana kopote tek ci kaw bópambi am yenen gór yi taxaw ci biti.

Lii nak mungi wone aada ak chosaan ñum fa am kuloor yu weex kuloor yu xawa nete am fa lu ñuul moom nak aada ak chosaan lay wone.

Lii ab neeg la ci biir neeg bi nax ñum fa am lal amfa a rido ci koolaal bi ñin fa am ay rafetal yu bari am fa ñaari butel yuy tegee ci koolaal bi ñum fa bind lu xonka mu am tamit ab pot buñ teg ci koolal bi mu am lu xonka ñi am fa ab tontoor bu am lu xonka ak lu werta.

lii nak ay nit la, nit yi nak ñu fa am tubaab ñetti, tubaab yu xonxo ak góor bu ñuul. Goór bi nak mu ngi takka musoor si boppam bi. Tubaab yi Kenen ki mu ngi sol mbaxana bu weex, kenen ki, mu ngi tiim, ndënd jëllona li tekko ci ko boppam lii nak, dana wone wàllum tukki, maanaam ku jógee ca réew dem bennn réew

Lii ab jigéen mungi ci kow yoon tée pus pus ép ñaari bidong ngi ndox di damak moom. Moom nag mi ngi dox ci kow yoon bi, ci kow yoon bi amna garab yi ko teem am ay garaw yi bari yu tiim yoon bi.

Li nak ab lekka la, lekk bi nag ñun ko defaree maalo ak neeh tek ko ci palaate bu weeh. Palaat bi mungi tego ci kow palaas bu doomtaal ñeeh bi nag mungi tegoo ci kaw maalo bi.

Bereb bina berebu tàggat yaram da am nañ fa ay football kët ninu bari ñingi toog di seetaan footbal kët yi ci biir nak am nañ fa ay kuluor yu xonx kuluor yi werta.

Lii ab màndarga la màndarga yu nag màndargab réew la amna kulóor bu weex xkulóor bu xonx bi nag mingi am màndarga biddiw ak weer am réew nag ñoomoom màndarga bi ni.

Lii jaaru la jaaru bu wër am ab tombo ci diggi bi jaaru nak muy tegee ci ko bëreb bu am duom taal jaaru bi nak jigéen dena koy takk ci ay noppom.

Lii nak ab weeñ bi nak dañ koy jëfandeekoo ci bërëbi liggéeyukaay lu ci menne kàppinte y wala weldamaani danaña jëfandeeko lii suñ soxla takka dara purmu dëgër wala suñ ko bëggee yeenni.

Lii jaaru la . Jaaru yu ñi nga tegee ci bërëpb ab morso morso bu am doom taal. Jaaru yu neg minga am ñeenti wëral am ab tomb ci digga bi am ñaari wiis yu ndaw yu tegu foof soo koy takka wiis yi ngay jër nga def ko foof purmu mëna dëgar.

Lii ab dëkkala ci biir dëkka bi nak am naa njaboot gi tork ci roon mbaar ci biir njaboot gi nakk am nanj fa ay kilifa yu tork ak ay xeleh ak nyaari tubaab seen biir.

Fii nak yoon la ci kaw yoon bi nin fa ab tmoto bu am lu kouka lu wax ak lu dumetahal bi pare ci kaw yoon bi tamit ay tabax yu mag ñu ko tiim tabax yi nak palaa ci jaayekaay la.

linak ay bagas la yuye neke ci berr neke bgas Yi nak mugi am tele tele bi nak mugi am lu gudou lufaa taka

Lii ab taabal la taabal binak mëngi ci biir nayi am uulu ñuul la tegu foof nag dañ koy jëfande ko ci wàllu jànga ak bindi.

Bërëb bi bërebu jàngeekaay la ak jàngale am nañ fe ay ndongo dara ak seeni jàngalekat ñoom nag xaleyi ndongo daaray nan taxaw ci ganaaw seeni jàngalekët yi ñangi taxaw ci kanam am luñ tée ci seen loxoy ay téire yuñ jàpp ci seen loxo.

Ay nit ñuy dox ci kow yoon ñom nak ñu ngi jiital lu gudda ci seen kanam, am na ñaari tank, am loxo, sol yire bu am lu xonxa, lu weex lu, bula ak lu werte, ñomit ñi topp ci ganaawam ñëeñ na nyi sol tubeey bu nyuul ak mboba bu orans, am nañ garab bu ray bu nekk seen ganaaw, foofunoon am na góor bu nekk ci kanam, sol mbubabu weex ak tubeey bu ñuul.

Bërëb bi bërëb bi tàggat yaram am nañ fa ay góor yuy tàggat yaram ñena ñangi sol mbubo bu am lu werta am lu nete am lu xonk ñena ni sol mbo bu nete am lu am duum taal.

lii nak kàrton bi nak garab moo nekk ci biiram garab bi nak bur xela la xela bu am juram b weer ak lu ci topp ci kàrton bi na ñin ci binda mbindmu ñuu mo wert mu xonga mu bula ak mu orang am ab màndarga bu nekk ci kow carton bi.

Li jaaru la ñaari jaaru yu am ñyeenti wëralee am ab tombo ci digga bi ning ko dugal ci biir kkayt bi nag am ay tomb tomb kayit bi ma am kulóor bu xawa nete.

Ab bërëb la bërëb bi nak day wone cosaan, bërëb bu yàggala ñun ko tabaxeewoon ay xeer. Tabax bi nak yàgganaay taxaw fii, ci bërëb bi nag ñin fa am ay garab yu taxaw ci ganaawam.

Ab moto mi ngi épp ay nipt yu bare . di dem tukki moto bi nag amna kuloor bu am doom taal am lu xonxa ci ganaaw, am tamit lu nekk ci kow lu xawavert am benn rab bu taxaw ci wetu moto bi mu mit mi ngi am kuloor bu duom taal ni am fa ab garab bu mag tamit ci kanam rab bi

Li ab manndarga la manndarga mi nak mungi am lo honku am lu weeh am lu vert am am bind ci suuf li nak anna lu may wone manndarga bi.

lii am mboolo la mboolo mi nak ñi ngi yëngu ci wàllum jongantem réew ñoom nak amnañu nekk ci kow motoy sol liire ñenen ni seen yiire amna kulóor bu nete am kulóor bu weex ñenen ni seen yire bi am kulóor bu melni ñi xam sep.

Ab tabaax bu gudd nekk ci bb tabax bi nak bari na ay néekk am ay palanteer yi ñum ko defare ay weñ ba pare am na garab yu nekk ci wetu tabax bi.

Ki mi ngi tee ab weeñ weeñ bi nak dañ koy jëfande ko suñoo def suñ liggée weeñ bi nak moom day bënna soo bëggee bënna dara mën wokk wëjël nga bo weeñ bi nak mënga am kuloor bu nette am kuloor bu ñuu.

lii ay nataali nataalinak ñini wone lu yagga lu nga xam danuy fettalekul dimba yenn ca nataali am nañ fa nataali yaaya jàmme mi ngi tee ñax ci loxom bi.

palaas bi mingi wone plaase yi opitaal amna bennwaay mingi tee lu weex ci loxom bi ab masin bu weex ci loxom masin bi nak danañ koy génne derar ci yara mi nit xool ban feebar la boroomam amee

Ngi ab weeñ la weñ bi nag dañ koy jëfandeekoo suñuy def suñuy ligg yi weñ bi nag mën nay bënna mën naay dàgg mi am jàppekaay bu am lu ñu ak lu nete ñuñ ko tek fu am karalu weex ak lu doom taar.

Bërëb bi nak ma oonee fu ñuoy dalalee ñuy jóge ci bennen réew diñoo ci réewu mi. Bërëb bi nak ñu fa am abion am fa ay nit yu bari di dema kañuw ñi ngëtee seeni saak am góor bu war weloom di dem di dohe sohlaam.

fii nak négg la négg bu taaru loo neg bi nag am na lal ci kow lal bi tamit nuñ fa tëg darab bu weex akak ay ngeganaay négg bi am na ay rido am wante la teer am ay toogu.

fii yoon la ci kaw yoon bi am nañ fa moto, ay moto yu dem dii ñyow, am fa ay tabax yu tiim yoon bi. moto bi mingi am kuloor bu werta am lu xonka am punu ci ganaawam, am ay toogo yuñ defar tekko ci kaw yoon bi.

Bërëb bi ay garab ñoo fi nekka, garab yi nak, mu ngi am ay xob yu bari, am ay tontoor, bu nétté ak xob yu werta mu ngi si biir àlla.

Li nek la nék bu mak ñi tabax ko ba ci kaw wara leko miir weñ def ci ay héegékaay mu am seng tamit seng bu xonxu am garab bu ko tiim.

Lii daalli jigéen la, dalla bu am kulóor bu werta, am kulóor bu ñul nyung ko teg ci kow karo bi, mu ngi am kulóor bu xawa nette ,dalla yi nak yuñ sol be mu magget.

Lii ay bagasa la, bagaas yi nak danañ koy jëfandee ko suñooy liggéey ci wàllum suuf, wala wàllum pentur. Am nañ fa ay pel pur tibeekaay suuf ak jaxase suuf sooy liggéey, am fa ay bros pur soo ware pentur am fa ay furset pur soo ware jaxase mumi tanam suuf wala ñyax.

Fi nakpnekbereb la bo xamentene fettaleku demba la lee danañuy fetalel suñu demba lu yagga wa nëng fa am ay mebel yuñ defer kom nit ñi enu ci seen kow boppay defe ay rap lee dañuy fetalel sunu demba.

Fi ab dëkkla ci biir dëkka bi nak am nen fa ay néggi ñyax néggi yu am ay chàkkaar am fa ay garapb yu nekk ci biir dëkka bi am na jigeen bu taxaw wooddu malaan sol mbuba am kaala bu bula ci ganaaw ñyu am fa tamit ak ab bëy mugi taxaw.

Fi ab dëkk la dëkk bu magg ci biir dëkk binag amna fa ay tabax yu bare niñi tamit ñum fa di dem di ñëw oto y ñu mit ñum fa di dem di ñëw am na taxi buy ñoow am kuloor bu nete ak kuloor bu werta ak lu xonk ab jigéer ma nga yenu boo doomam.

Lii yoon la ci kaw yoon bi nak nit yaa ngi dem di ñyuw outo yi tamit ñyi ngi dem di ñyuw am na benna waay mi ngi war raidam taxal làmpa ci ginaaw tamit motoyek ryda nyi gi toppalante taxal seeni làmpa.

Di dalay nak jigéen ñu xoy sol dalla bu gudd am lu ñu amee ay bu ci biir dalla bi tamit ñu am fakuloor bu xawaweex dalla bi nag mingi teku ci suuf.

Jigeen bu rafet mongi taxaw sol yire bu rafet littu mees takka jaaru takka ceen takka lamam sol yire bu orance.

Y dalala dalla bu jigeen dalla bu xong am lu xawa sokalaa ci biir am lu ñuul am lu nete dalla binag jigeen moo koy ëpp di soll.

Lii nak ab lekk la, lekk bi na ñangoteg ci kow palaat, taaralkalo bemu taaru, am sokala, am méew, am sukur, ci kow palaat bi nag amna lu xonx, am nu wert, amna tamit ab bool bu ndaw, bu tegu ci pegg palaat bi, ak kudd bu am kulóoru oor.

Lii ab téere, téere jàngukaay, ci kow téere bi nag amnañ fa ay nit yu taxaw am ñu taxaw am ñu took. Téere bi amna lu xonxu am lu nete am ay bindi yu weex ak bindai yu nete.

Li ay nit lañ ni di nag ñi ngi t ay tabla yuñ binda ñam nag ñi ngay ñaxtu. Di wone sani na xar am nañ fa ay jigeen. Am fa ay góor jigéeni ki ci jiitu mangi am jël kaala teko ci ko am takkamu sour. Beneen jigéen ni mangi sol boobu orange takkamu sour. Góur bi tamit mangi sol boobu menne cot.

Ay xele yu toog ci ab dëkk ab bërëb ñetti xele kennki sol mboobu bula jël loxam tekko ci kow boppam kennenki xelé bu ndawbe nanu toog ci diggénte ñoom ñaari magi xelé bu beneen bu mag bi nuy sol mbooba bu nete ak tubee bu weerta.

plaas biinak plaasu tàggat yaram la am nañ fi ay nit yu bari ñi sol yire yu bokkul kuluor ñena ni sol yire bu werta ñena ñi sol yire bu bula ñena mi sol yire bu weex am tube bu bula.

lii lekkaekka bi nak ñun ko def ci bwol lekka bi nak dañ koy defare soow ak dugub def ci sukur bemusaf lekka bi nak ñun ko xamee ci caakari.

Bërëbi be nak bërëbbi jaamookaay yàlla am nañ fa ay nit yuy jaamu yàll am nañ fa ñgair gorr kenn ki mu gi tahow soul lu wax kenn ki soul yire bu wax soul cëxa ki tamit mingi took keneen ku taxaw mu gi tahow di waw.